Baatu bali kukola bugoole ate nga bagwatisibwile kale zipeta , umukasi agwatile isaawa kumukono ate nga agwatile ingubo imwanga, umuseza agwatile isuti.

Mezi gakoosa ate nga mamiliyu, gali agati eh bisaala ate nga ni zingingi nazo ziliwo.

Baatu beseza bali kubasa midyango, midyango gyisi bali kubasa gyili gye bibyuma, awene isi bali kubasila inzu ye litaaka iliwo

Zi pichipichi ni zi motoka zili kulugudo, zipichipichi zindala zasudile batu atenga lubega lwe lugudo ah- kuliko zinzu kwabako ni gamaduka ge zingubo.

Bazungu bali kulambula sisaali ate nga umumali etyukile biitu kumutye, wasudile kapapula kawanga mukoono ate nga asudile ne shi siili.

Baana bali badatu atenga bikale mwijidini, umulala agonele afumbile bijele, atenga umulala ikaale atele mikono inyuma, umulala ali ni gumudambo anyigile atenga atele mukono kulusaya.

Umutu ahambile zimwanyi mukoono ate nga zimwanyi izo zatoba zindala za red, zindala zilimu bwa red ate nga ni bwa green.